Duu ŋɔ nyɛla ŋan dihi naɣachiinsi ka di dikpina nyɛ zaɣa piɛla ka anfooni nyɛ fin tabi duu maa duu maa larigini tia vari vari nyɛla din gba zaaha tamya ka kuɣusi ʒɛnʒɛ duu maa puuni kuɣusi maa nyɛla kuɣa viɛla.

naawuni jama du dini nyɛ zaɣ' karilila di dukpana kama nyɛla zaɣ dozim ka di tarotɛ dikpana kuli vilivila sabu nyɛla din sapa jama dumaa zuɣ ni sabu maa nyɛla dini sabi kɔmaasi sanitɛra moɣisi salo ban kalinli galisi pam be ʒɛla jimli maa gbani

Salo n kuli nyɛ bankuli galisi pam n tam palli zuɣu bɛ pam zooya ka bɛ wuɣi wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa ka gbibi dapaɣa lora sabla zooya ka di kuli nyɛ din piɛ taba n ʒɛ bɛ sunsuuni doo nyɛla ŋun yina loori sabinli maa puuni sheli sunsuuni ka ye sitiri piɛla ka pili zipil'ʒee ka gahariba nuu.

Pirinsi bibaayi n ti pahi linjin 'doo pirinsi bibaayi maa bela bɛ pirinsi yunifom nima puuni bɛ pilila zipilti ka zaŋ nyepobrisi n zaŋ pobi bɛ noya bɛ pirila namda sabila linjin'doo maa nyɛla ŋun gba zaaha gbibi marafa marafa maa nyɛla zaɣa sabinli o bela o linjin niɛmani o nyaanga loori piɛlli ʒɛmi.

Salo ban kalli galisi pam nyɛla ban tam kuriti zuɣu bɛ nyɛla gbansabla bɛ sheba nyɛla ban wuɣi wuɣi bɛ boɣari n gbibi kuriti maa ka ninvuɣu yino nyɛ ŋun be kuriti maa gbinni loori piɛlli nyɛla ŋun gari bɛ ni be loɣu sheli polo maa.

Naawuni jama duu din nyɛ kaɣaba la salo kuli nyɛla ban kuli ko n gili li ka yɛ sitira piɛla bi zaŋ la chinchin piɛla n zaŋ gɔbi gɔbi bi nyɛla gbanpiɛla ka shɛba yɛ sitira sabila jama duu maa nyɛla din nyɛ kaɣaba ka di kuli nyɛ din sabigi ka viɛlli ʒɛya.